Kufunda nendaramo yeana haitangi vakura zvinotanga vachitori ndumure kudaiko zvakadetsera amweni kudaiko zvinodetsera amweni .

Kufunda kweana kunosise kuite nyore ,uyehe vanosise kunge vechiita zvinotarisirwa vemene ,kusirikwopi kwega, asi kuti vaine zvikhombiso zvakawanda, zvinodetsere kuti vafunde, kunyazi nekuona.

Kufunde zvineyamuro mundaramo yemuntu hakutangi wayaruka bedzi. Kunototangawo uchiri ndumure weiyaiya zvinobuyiwa ngeasharukwa kuti uone kukura zvakanaka.

Vana vadoko vazhinji vanosisa kungwarirwa zvakanaka nekuziya kwavanenge veitambira. Asi vana havo vazhinji vanofunda vanonyanya kufunda ngekutamba. Kana pakaiswa kutamba mukati mwekufunda kwavo vanobva vadetsereka uyehe zvavanofunda zvinopinda mundxondo.

Midziyo mumhatso dzekufundira inosise kukosheswa maningi, kuitire kuti anofunda ange akagare zvakanaka.

Mbatso dzekufundira kweana adoko nendumure dzinosise kuve dzakagadzirirwa zvkakombe kuti dzione kufundirwa ngeana. Izvi zvinoite kuti kana vanofundisa vakadai ngevadzidzisi voofundisa vana vanoyaiya zvose zvavanonga veifunda.

Mbatso dzekufundira kweana adoko dzinosise kuwe dziine zvihlayo zvihlayo izvi zvinoite kuti vana vapututane vasina kuremerwa mukati mwemwiri dzavo .

Kufunde pachikora chakanasirwe zvakanaka kunodetsere vanofundirepo uyehe vanofundisepo, Endi izvi zvinobatsira maningi vana vadoko kuti varambe vakangwarira chikora chavo.

Ndawu yekushandira inosisa kugara yakahlamburika, kuitira kuti zviyayo zvimweni zvisauya mundau yona iyoyo.

Vana vadodori vanosise puwa fundo yakajeka uyehe pavanofundira vanosise kunge peireketa zvavanenge veifunda izvivinodetsera kuti pavanenge veifunda vakasike bata zvavanosise funda.

Kufunda kwe ana adoko nekwe ndumure kuno siswe ku kurudzirwa mu nyika dzeshe nemu ndaraunda dzakati komberedza ngekuti vana vadoko ndivo ndaramo ya mangwana ino siswe kupuwe mufundo dzaka fanira.

Kufunda zvibalo akutandiri wayaruka kunotanga uchiri ndumure waiedza nepeshe paunokona kuti uitewo zvinoita vamwe mundaramo uzogwinyisirawo kuita zvinoraramisa amweni.

Mbatso dzimweni dzakanaka ,mbatso dzimweni ere hei dzinoda kunasirisa kuti wodziningira unoona kuti apa pakanaka apaa pakashata asi zveshe zvinobudikidza ngekubhuyirana.

Vana vazhinji vanofunda ngenjira dzakasiyana siyana. Vamweni vanofunda ngekuzwa. Vamweni vanofunda ngekuona. Vamweni vanofunda ngekuita. Dzeshe njira idzi dzinosise kuve dziri padhuze navo kuti vafunde zvevanenge vechifunda.

Mphatso dzekufundira, dzakanasirwe zvakanaka, zvinope manyuku-nyuku, kune ana, neanonge veifundisa, zvevanenge veifunda, izvi zveshe zvinodetsera kuti ngqondo dzemwana, dzikone kuvhurika.

Mwichini yachizvino zvino inobetserawo mundaramo dzaana mukufunda kwavo uyehe zvinovaitire nyore kuti vafunde zviro zvakawanda uyehe zviro zvakajeka.

Kufunda zvinotihina ndaramo, ndaramo dzedu hakudi bedzi vanakomana kana kuti ntombi kunotodawo muntu weshe. Kupurutanako ndokwakanyanya kukosha kudarika zveshe.

Panohinwe fundo kune vana vanenge veifunda vanositse kunge vakapfeke zvidhloko zvinoita kuti vadziiririke kubva kunjodzi dzingabuda mukati mwekufunda kwavo kuitira kuti vafunde nekuyaiya zvakanaka

Kufundira mwakajeka uyehe mwakanasirwe zvakanaka zvinodetserawo kunyazi nekuvhure ndxondo, nezvinofundwapo zvinenge zvakupinde mundxondo dzedu zvodetserawo vamweni, uyehe neunofundisa unozwe manyuku-nyuku nekuti zvondinonga ndichifundisa zvinonga zvichidetsera vanonga veyiifunda.

Kufunda ngezvekutunga nekushandise naiti zvinotodetserawo mundaramo dzedu kuti unenge wane chekuita nguwa zhinji mundaramo.

Kufundira mwakanasirwe zvakanaka uyehe mune midziyo inosiswe kushandiswa kuti muntu akwanise kufunda zvakanaka nekubeuke ndxondo kwakanaka uyehe kunodetsere kuti vantu vakasike kudai ngekusona ngekukasira.

Kufunda kweanhu asharuka kunode kazhinjitu kuti vashandise nyara dzawo ,vakashandise nyara dzawo zvinodetsera kuti zvavanofunda zvinokasire kupinde munxlondo.

Mifodho yakasiyana siyana pamhatso dzekufunda kweana inosise kuwe iripo kuti idetsere kudzidzise ana akasiyana siyana veishandise madziso awo, zvakangofanana nekudzidzisa kunoitwa vana mukati mwedzimba dzekufunda

Kuziya kwakanaka kunoite kuti toziisevo amweni vanenge vasati vaziya semaziire atinoita. Kubetserana pakuziya hakuna kushata uyehe hakushorwi mundaramo dzedu nemuntarakunda.

Kuziya akumborina kushata, kusaziya ndiko kunoita kuti tipinde mumatambudziko atisingakoni kuzobuda maari, ngokuti matambudziko mazhinji ano budikidza nekusaziya kana kusataticha wega.

Vana vanofunda, vanosisa kubhukirwa zveshe, zvinoita kuti munthu arambe aine utano hwake, uyehe asapa vamweni zviyayo, kuitira kuti veshe varambe vari vatano.

Kuyayeya pamweni kunosiswa kuitwa neana echikora kunotodarika kunyazi nekufundwa kunonga kweitarisirwa mukati mezvikora zvinoenda vana nguwa yeshe.

Kuyaeya pazera rekufunda kuchikora zvinodetsere kuti muntu paano pedza kotoro yake anenge aine zvimweni zvaanga karakadza mundaramo yake zvaanonge afunda kubva kune vanofundisa.

Mukufunda kweana nekweantu akuru, munosise kubude chironzo chekuti muntu weshe wakakosha uyehe une kodzero yekufunda akasununguka asina unomutyityidzira.

Ukaona mwana achidakarira zvokufunda uye hee achayayeya unokurudzirwe kusisirwa kuti arambe akadaro kuitire ndaramo yake mangwana.

Ana vanosise kuhinwa mukana munguva yavo yekufunda kuti vakonewo kuratidze zviro zvavanokona zvinogona kuadetsere mundaramo dzavo kana vachinge vapedze fundo dzekuzvikora.

Panofundira vana nguwa dzeshe panosisa kuve pakanasirwa uyehe pane zvikombiso zvekuhamba ndizvo kuitira kuti vana vazhinji vasarasika uyehe vaziye kwekunxonda vechienda.

Kufunda ngezveshoko raNyadenga kuno togwinyisawo muiri. Kuno itawo kuti mundaraunda anthu agarisane zvakanaka, anthu awirirane zvakanaka.

Vadzidzisi vanosise kupuwe mubongo nemushumo mukuru ngendaa yebasa nebandiko revanogwinyisire kuita nguwa yeshe pevanenge veifundisa muzvikora zvakasiyana-siyana.

Kufunda hakuzi kushata kunobeure ndxondo muntu vodziemera mundaramo yake, oziyahe kuti zvingamupe ndaramo mukati mwekurarama kwake ngezviri otedze zvona izvozvo.

Kudhloke chidhloko chechivhara miro nemuromo zvinodetsere kusaambusira chiyayo chegosorwa kuna amweni vaunenge uinavo.

Muzvikoro zvizhinji kushandisa michina yechizvino-zvino inokombisa zviro zvinosise kufundwa zvinodetsere kuti ndxondo dzeana dzivhurike kudarika kudhaya kufunda kwaiitwe..

Kupurutana nguwa yekufunda kunodetsere kuti muntu ega ega apedze fundo dzake uyehe angwarire nekuyaye zvaanonga echibhuirwa nguwa yekufunda

Pane pandinokarakadze ndechitatichise ana nguva zhinji mundaramo yangu. Zvirozvo zviro zvakanaka kuti amweni aziye.

Kufunda akuzi kushata kunodetsere kusimudzire ntaraunda dzedu dzetinogara neantu akatikomberedza nekudetserawo vamweni vanonga vasingaziyi zvatinoziya muntaraunda dzatinogara.

Kufunda kwemene kwega kunobetsere kuti muntu akure eiziya zvakamukomberedza muntaraunda yaanogara, uyehe zvinode amweni, uyehe zvinodetsera amweni mukati mwendaramo dzavo nokutoziya kuzobetseravo amweni.

Kufunde kunasira zvinasirwa, akuambi ekuamba kuanga chaapo. Asi zvinotoda nxondo dzako, dzinge dziri pamwepo kuti uzwe zvinenge zveifundiswapo.

Mphatso dzekufunda kwefundo yepadera dzinosise kuve dzakarongedzwe zvakanaka izvi zvinodetsere kuti vana vanenge veifunda vasakuwadzwa mukati mwemhatso dzavanenge veifundira.

Kunasirwa kwembatso dzekufunda fundo yepadera kunoitawo kuti muntu anenge eifundemwo akasike kuvhurike ndlqondo nekuyemura zvinonga zvichiitike muntaraunda yaanonga achifundira.

Kufundire pakajeka muzvidzidzo zvepamusoro-soro, kunodetserawo kuti ndxondo dzemene dzivhurike uyehe zvinofundwapo zvingene mukati memahloko evantu.

Mumbatso dzekufundira zvifundo zvepamusoro soro dzinosise kuramba dzakahlongeka kuitika kuti munthu anonga achifundemwo zvinovhurao kunyazi nendxondo dzao.

Kugadzirwa kwemapato munharaunda dzedu kunodavo venharaunda kuti vazvizive, uyehe vadetserevo nemudetserere wavangaita kuti nharaunda dzedu dzinge dzakangwaririka.

Fundo dzepadera dzinodetserawo zvakwanda uye he dzinodetsera kuti muntu anyanye kuenda pasinde ngezvanozosangana nazvo mundaramo uye he mukushanda mundaraunda dzakatitenderedza.

Mumbatso dzinogare vana vafundo yepadera munosisa kunge makarongeka uyehe makarongodzwa nguva yeshe. Izvi zvinoitire kuti muntu ootsvaka zvaanosise kunge echida kushandisa asanesekapi nguva yeshe yaanonga ooda kuzvishandisa.

Fundo yepadera inosisa kukurudzirwa kune vantu vakawanda uyehe kune madhodha nendombi izvi zvinodetsera kuti vakasike kuziya zvinoitika mundaraunda dzawo uyehe veishandisa nyara dzawo.

Kufundire pakanasirwe zvakanaka zvinoitawo kuti muntu unonga achifunda aziye kuti zvirikufundwa zvinoyayiyika uyezve vanofundisa vanonga vakuziye kuti zvavanoda kuita varikuzviitire panzvimbo yakanasirwe zvakanaka.

Kutaticha kwega kudai ,kunotodetserao kuvhure ndxondo dzinozoshandiswa ngevamweni .Hino, ukatatichwa ngevamweni usokuzotatichawo vamwe zveienda zvakadaro.

Kufunda hakupereri dzidzo dzepashi dzega. Ukashingirira unokwedera kure, uchiramba uchikwira kugumisira wakufunde fundo dzepamsoro soro dzinewunyanzvi.

Kubemhenuka kwemunofundirwa kunoita kuti vanofunda vabeukirwe ngezvavanonga veifunda zvisavapiringisha ngekuona zvimweni zvinenge zviri pamberi pavo.

Mweshe munofundiwa munosise kuve mune mbatso dzekurapwa zviyayiyo kuitira kuti avo vanogumirwa ndedambudziko vaone kwekodetserwa ngemukuwo mushomani.

Ndombi nemajaya epafundo dzepadera vanosise kunge veiite zveutano nguwa yeshe yakadai ngekugeze hembe dzawo izvi zvinoite kuti vasabatwe ngezviyaiyo Zvimweni zveganda.

Mbatso dzekuatira dzeana anofunda zvidzidzo zvepadera dzinosise kuakwa uyehe dzohloiwa kuti dzingaita ere kuti dzigare ana kuitire kuti vasatapukira zviyayo mwona imwomwo.

Mbatso dzekuerengera mukati mwefundo yepadera dzinosise kuve dzakabasa kuitire kuti vanofundiremwo nevanoerengeremwo aone zvavanonga vachierenga uyehe vechifunda kuti futi zvikwanise kupinde mundxondo dzavo.

Kugwinya akuuyi ngekurya chete kana kupuwe mutombo chete, kugarawo mumhatso dzakanaka dzisina mabukuta kunotounze utano nekuhlamburuka kwakanaka.

Kufunda kweantu akuru nekweana adoko kwakuite nyore ngekuti vanofundisa vane zvimwe zvakaite midziyo zvinodetsere kunyora varikumbati zvisine kuzoti muntu anosara akaite bukuta.

Mhatso yakachena inounze kufunda nekukarakadza kwakangwara nguva yeshe paunenge uchishandisa. Izvi zvinobetseravo kuti muntu ange akachangamuka nguva yeshe mukufunda kwake